Anisan'ny rendrarendra iray tena ankafizin'ny olona ny ranomanitra, na ho an'ny vehivavy na ho an'ny lehilahy. Samy manana ny itiavany azy moa ary ny fofona tiany, fa matetika anefa rehefa ratsy ny kalitao an'izy io dia somary mankarary andoha.

Tamin'ny fampidirana ny mpianatra iny moa dia maro tokoa ireo karazana penina nivoaka teny an-tsena ary manana loko samy hafa izy ireo toy : ny mena, ny manga, ny mainty ary ny maitso.

Maro ny tombon-tsoa azo avy amin'ny fiompiana kisoa, eo ihany koa ny resaka zezika fa nefa ny ahazoana ny fitadiavam-bola avy aminy, ny fivarotana ny henany ary ny fihinanana azy izay tena matsiro tokoa rehefa atao laoka.

Matetika rehefa tonga ny fialan-tsasatra dia mamonjy eny amoron-dranomasina avokoa ny ankabeazan'ny olona satria mahafinaritra ny saina ary manala ireo rarin-tsaina rehetra.

Mahagaga ary maha ontsa tokoa ny mandinika ny fiainana matetika satria rehefa mahita ireo mpitondra sarety miaraka amin'ny ombiny vao madiva maraina kely iny dia mbola mahatazana azy ireo ihany anefa amin'ny hariva efa ho alina.

Araka ny hita amin'ny andavan'andro dia matetika ny vehivavy ao an-tokatrano no liana amin'ny fijerevana ny kojakoja ampiasaina ao an-dakozia toy: ny sotro, ny lovia sy ny karazany hafa.

Matetika moa ny olona rehefa tonga ny fialan-tsasatra dia miala tanteraka amin'ny mahazatra azy ary mankany amin'ny faritra mba hamonjy ranomasina. Izany no mahafinaritra azy ireo satria ny ranomasina dia manome hafaliana sady mahatony ny fo.

Efa maro ankehitriny ireo orinasa lehibe mpandrafitra mpanamboatra fanaka isankarazany toy ny : fandriana, ny vata fampirimana entana, eo ihany koa ny latabatra sy ny seza ampiasaina.

Matetika rehefa ao anaty lakozia iray dia tsy maintsy ahitana fitetehana na ihany koa sakafo maro isan-karazany toy ny akondro na atody ohatra.

Efitrano iray, milamina dia milamina tokoa, ahitana fandriana anankiroa mifampiampita : ny anankiray misy kidoro mavokely ary ny iray kosa mena no kidoro eo aminy.

Raha ny fahita eo anivon'ny fanaon'ny olona dia ny angivy matetika no ataon'ny olona ro matsatso rehefa manao sakafo somary matsiro iny. Somary mangidy mangidy izay izy io nefa tsy dia hoe ratsy manaona akory.

Toy ny sainam-pirenena rehetra moa dia samy manana ny loko mampiavaka azy avy, fa eto dia ny loko mena no ambony, manga misy boribory fotsifotsy ny afovoany ary mena iray ny farany ambany mamarana azy.

Sokoto efatra mirahalahy ary milahatra araka araka ny halavany izy ireo. Maitso ny tontolo manodidina azy ary ala ihany koa no hita ao aorianan'izy ireo.

Mivoatra tokoa ankehitriny ny fanaovana asatanana Malagasy sy ireny karazana taozavatra ireny, satria efa mahavita hatramin'ny haingon-trano, pôketra sy ireo karazana zavatra ilaina rehetra ao an-trano.

Raha samy biby rehetra moa dia mahafinaritra ny olona tokoa ny miompy sy mitaiza ireny alika ireny, satria azo atao namana tokoa izy ary afaka atao miambina tanàna.

Araka ny fantatra moa ankehitriny dia mbola maro ireo tanora liana amin'ny resaka famakiam-boky satria ao anatin'ny famakiam-boky no loharano fanovozana fahalalàna bebe kokoa na boky vahiny izany fa na boky vita eto an-toerana ihany koa.

Anisany toerana izay ahitana karazana akondro any amin'ny faritra Antsinanana. Ao ny akondro fanendy, akondro lahy, ny akondro izay antsoina hoe ranjalia, ary ihany koa ny akondro mavokely.

Isakin'ny mankany amin'i renibeko aho dia variana sy talanjona tokoa mahita azy manjaitra. Mpanjaitra moa ny asany ary tena matihanina amin'izany tokoa izy satria tena mahavita karazana akanjo lamaody.

Rehefa tonga moa ny fotoana iray antsoina hoe andro malaza, ankalazana ny fanambadin'olona roa dia mazava ho azy fa tsy maintsy ilaina ny peratra hapetraka eo amin'ny tanany vehivavy sy eo amin'ny tanany lehilahy mariky ny fifamatoran'izy ireo.

Toy ny fanao isaky ny fankalazana ny nahazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantenany, dia tanterahina eny amin'ny kianja lehiben'ny Barea eny Mahamasina ny matso, izay fampisehoana maro ataon'ireo mpitandro ny filaminana. Tantara mahakasika an'i Madagasikara sy ny nahazahoany ny fahaleovantena.

Anisany sakafo iray tena mampiavaka ny Malagasy ny koba. Vita amin'ny voanjo moa ny fanaovana azy io ary mamy dia mamy tokoa rehefa hohanina, matetika rehefa any Talatan'ny volon'ondry no ahitana azy.

Mampatsiahy ahy ny taranja anankiray izay natao tany amin'ny ambaratonga ambany ity boky mitondra ny lohateny hoe : "tantaran'ny andriana ity", eto dia anatin'ny taranja "ny tantara" no hanaovana izany ary mba hampafantarana ny ankizy ny tena zavanisy teto Madagasikara fahizay.

Araka ny hita, ny tatitra voaray, dia fantatra fa ratsy tanteraka ny ankabeazan'ny làlana eto Madagasikara, na ho an'ny làlam-pirenena na ny làlana tsotra faleha amin'ny andavanandro. Feno lavadavaka izany ary atahorana hanimba ireo fiara.

Anisany loharano iray fanovozam-pahalalana mahomby tokoa ny famankiana boky, izany no mahatonga ny fivarotana izany maro tokoa ankehitriny toy ny eny Analakely, ny eny Ambondrona ary eny Behoririka.

Toeram-pisakafoana iray, eo amin'ny toerana ambony no misy azy ity, mahafinaritra kely satria ahitana elo lehibe anankiray miloko fotsifotsy ary ny rindrina mandrafitra azy dia miloko mavomavo sy menamena.

Mahasarika ny tovovavy moa amin'izao vanin'andro izao, ny fandokoana ny volon'izy ireo ary ny loko fahita amin'izany volo izany dia ny loko volontany izay tena mamoaka tokoa ny endrik'ilay volo lokoina.

Anisan'ny sakafo iray Malagasy izay tena ankafiziko ny trondro, fa izy io moa dia arakaraka ny fandrahoana azy no mahatsara sy mampisy hanitra kokoa ny tsirony.

Raha samy voankazo dia mitondra voka-tsoa maro ny fihinanana ity voasarimakirana ity fa indrindra ho an'ny fahasalamana rehefa sendra voan'ny aretina sery iny dia mihinana an'izy io.

Nahenoana resaka maro samihafa moa ny fanatanterahana ny fifidianana tamin'ity taona ity, ary izany indrindra no nampisy olana maro teo anivon'ny raharaha pôlitika teto Madagasikara, nanao fanehoana tamin'izany ireo karazana gazety.

Anatin'ny fotoana famadihana tanteraka isika izao. Ary rehefa manatanteraka izany dia misy ny atao hoe fihinanana vary be menaka, aroson' ireo mpanao fanasana ary ho an'ireo nasaina kosa.

Anisan'ny zavatra iray sady manintona no tian'ny tovovavy ny firavaka na vita amin'ny volamena izany na amin'ny volafotsy. Eto moa dia firavaka anankiray hiambozonana izy io ary misy haingony kely eo ampovoany, toa kisarisary kintana mitambatambatra.

Anisan'ny manavanana ny Malagasy ny fanaovana ireny sary sokitra ireny. Hanaovan'ny olona haingon-trano moa izy io, na koa entin'izy ireo aondrana any ivelany izay tena manintona ny vahiny.

Anisan'ny voankazo be mpankafỳ tokoa moa raha ny manga. Ary vanim-potoana fahavokarany moa amin'izao vaninandro izao dia ny volana septambra. Raha ny tenako manokana dia mankafỳ azy io satria mitondra fahasalamana tokoa.

Mazava ho azy fa rehefa tonga ny alina ka mipaika ny amin'ny valo ora alina iny dia maro ireo toerana fisakafoana no efa manidy ny tsenan'izy ireo. Ao kosa anefa ireo mbola tazana vitsivitsy fa mbola misokatra ary mandray ny vahiny.

Anisan'ny sakafo malagasy iray tena be mpankafy tokoa ny kabaro. Izy itony moa rehefa maniry dia mandady ary ahitana voany anaty akora.

Toy ny fatao tany amin'ny kilasy ambany ; indrindra fa tamin'ny kilasy famaranana dia entina indray isan-taona amin'ny toerana manan-tantara ny mpianatra rehetra ; mba ahita sy ahafantatra ny zava-misy.

Efa anatin'ny fidiran'ny mpianatra tanteraka moa isika ankehitriny, koa maro dia maro ireo mpivarotra ireo karazana sakafo sy tambin-tsakafo ho an'ny mpianatra. Anisan'izany ireny vokarin'ny orinasa malagasy.

Lambahoany iray mafinaritra kely tokoa, sady maneho ny tena maha malagasy. Ahitana sarina omby ary hazo anankiroa mijoro ao aoriana; sy ny masoandro tahakya ny efa hadiva hody.

Anisany dingana iray izay tena mahafinaritra moa ao aorian' ny fananganana ny trano ny fividianana sy fanangonana ireny karazana kojakoja ao antrano sy ampisasaina amin'ny andavanandro ireny. Ary isan'izany ny fanangonana ny sotro, ny lovia ary ny ambiny.

Ny vehivavy moa matetika dia mankafia ireny karazana voninkazo ireny. Fa matetika raha ny hita eny amin'ny fiainana andavan'andro dia ny raozy no ankabeazan'ny tian'izy ireo.

Anisany fomba iray mampiavaka ny Malagasy ny fanatanterahana ny famadiana ; anatin'izany vanim-potoana izany tokoa moa isika ankehitriny ary maro ireo olona hita fa manantanteraka izany.

Anisan'ny entana tena be mpanjifa tokoa raha ny ranomanitra. Mahafinaritra tokoa izy io satria tsara ny fofony ary be ny mpankafỳ azy na ny tovolahy na ny tovovavy.

Toerana fisakafoana ahitana karazana sakafo toy ny fisakafoana rehetra. Eto dia misy ny vary sosoa sy ny hena nendasina eo ambonin'ny vilia. Eo ankavia kosa ahitana mofo dipaina boribory anankiroa.

Mahita ity aho dia mahatsiaro ny sakako izay miloko fotsy sy volontany ary mainty. Izy izay moa dia sakavavy ary somary botrabotra kely.

Toerana iray isany tena mahavariana ny mpandalo, ny vahiny sy ny Malagasy eto an-toerana ny eny amin'ny rovan'ny manjakamiadana fa indrindra ireo tanora ankehitriny. Maro izy ireo no mitsidika izany toerana izany ary maka sary.

Matetika moa ny olona rehefa faran'ny herinandro iny no mandeha miantsena avokoa satria amin'iny izy ireo no malalaka : tsy miasa ny ray aman-dreny ary ny mpianatra ihany koa tsy mianatra.

Maro ny karazana asa tanana vitan'ny Malagasy fa anisan'ny tena mampiavaka azy tokoa ary tena nivoatra ny fanaovan'izy ireo ny sary sokotra, hanamboarana haingo trano na ihany koa hampiasaina amin'ny andavan'andro.

Rangahy iray maka sary ao amin'ny toeran-tseranam-piaramanidina eny Ivato. Alina ny andro ary ny jiro mirehitra ao aoriany. Somary misy olona ihany etsy aoriana tazana, kanefa hita taratra fa somary vitsy ihany izy ireo.

Amin'izao fotoana iainantsika izao moa dia tsikaritra tato ho ato fa mitohana tanteraka ny fifamoivoizana na aiza na aiza aleha ; izany no mahatonga ny olona mividy ireny kodiaran-droa ireny izay manamora ny fitaterana ary tsy mandany fotoana be loatra.

Rehefa tonga moa ny fety fankalazana ny asaramanitra isan-taona : toy ny tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo, dia hita taratra fa manao ny asany avokoa ireo mpitandro ny filaminana tsirairay, mba hitsinjovana ny ain'ny samy hafa; ary ihany koa mba hahafahana manao fety am-pilaminana.

Tany andalam-pandrosoana no fiantsoan'ny sasany an'i Madagasikara. Kanefa araka ny hita eny amin'ny fiarahamonina dia mahantra no feno eny an-dalana, eny amin'ny elakela-trano rehetra eny. Izany no mahatonga azy atao hoe tany mahantra.

Rehefa fialantsasatra iny moa dia mirona mankany amoron_dranomasina avokoa ny olona rehetra ,ary mahafinaritra izany indrindra rehefa mandeha lakana mandeha eny ambonin'ny ranomasina iny satria tena afaka daholo ny sorisorin-tsaina rehetra .

Manana ny maha izy azy tokoa ary miavaka ity sainam-pirenana iray ity. Mena no loko ambony indrindra, manaraka izany eo afovoany ny fotsifotsy ahitana sarina voromahery anankiray lehibe mivelatra ny elany, ary eo ambany ny loko mainty.

Hita taratra amin'izao vaninandro izao fa miroborobo tanteraka ny asa fanaovana volo ary maro tokoa ireo fihofanana misy izay manao fampianarana momba izany fanaovana ny taovolo izany ankehitriny.

Tovovavy kely iray, mirandrana maromaro ny volony ary feno ireny karazana haingony kely ireny. Manao ankanjo miloko menamena izy arahina tsipika mavomavo.